Kuqakathekile ukuhlala umuntu ehlola amazinyo ukuze akwanise ukuzivikela amazinyo angaboli. Odokotela bayancedisa kakhulu ukukhangela ukuba aselimele okunganani amazinyo.

Umongikazi uhlaba umama ijekiseni ,ukuze avikeleke emkhuhlaneni. Bobabili bagqoke ama mask ukuze bangathelelani imikhuhlani ephefumulwayo ehamba ngomoya.

Umntwana uhlatshwa i injection ekumele imvikele emkhuhlaneni ukuze akhule kuhle ehlambulukile engela mikhuhlane eminengi ezamenza ahlale engaqinanga njalo egula gula.

Abantwana abancane bengazalwa bayahanjiswa emakilinika bayethontiselwa. Ngemva kwenyanga eziyisithupha zingadlula bayathontiselwa emlonyeni imithi.

abantu bagqoke okuyiyi yellow abanye bagqoke emakhanda ukuze bavikeleke emkhuhlaneni etholakala ezibhedlela ngobunengi

Abantwana abancane nxa bezalwa bayaphiwa umuthi wokuthontisela obavikelayo emikhuhlaneni lapho bekhula. Omama bayahamba labo emakilinika ngemva kwenyanga eziyisithupha bahlale bethontiseliwe

Omama bayahamba labantwana emakilinika ngemva kwezikhathi ezithile, ukuze bayehlolwa imikhuhlane abangabe belayo, bancediseke belapheke masinyane.

Udokotela wamazinyo uyancedisa lapho abantu belamazinyo abuhlungu, abanye bahle bakhiphe, abanye bayawafila besesaba ukuthi babelezikhewu emazinyweni abo.

Odokotela abenza ngeze "operation" bagqoka izigqoko eziluhlaza baphinde bavale amakhanda kanye lama khala ukuze bazivikele nxa bethe kwabalomuntu

Odokotela bayagqoka baphelele bazivale umzimba wonke ukuze bengathathi imikhuhlane evela kuzigulane lakho ziselapha omunye uyagqoka yellow omunye agqoke blue.

Udokotela uhlaba ijekiseni umama ongezwa kuhle uthwele imithi yakhe ngebhokisana lakhe eliyiblue ukuze enelise ukutshiya encedise kuhle umama

Ophethe ugatsha lwezempilakahle uyafundisa izakhamizi ngemikhuhlane ememethekayo esigabeni ngesikhathi esithile acacise kabanzi ukuba abantu bangazivikela kanjani kuleyo mikhuhlane.

Kwesinye isikhathi abantu bayahamba emfuleni bayezincedisa ngamanzi atholakala emfuleni ukucleaner okuthile masinyane ngamanzi amanengi.

Amanzi ahlanzekileyo atholakala ezimpompini abantwana bayancedisa besikha ngezigubhu ukuze amanzi abemanengi njalo akhelelwe endaweni ezihlambulukileyo ezihlanzekileyo.

Abantu bakha amanzi ezimpompini. Amanzi ezimpompini ahlanzekile, njalo abanye bangakha ezibholaneni ukuze bancediseke ngezemphilakahle benatha amanzi engabagulisiyo, njalo abaphilisayo.

Abezempilakahle bayafundisana ngokuphila kuhle emzimbeni, ngemkhuhlane langezifo ezitshiyeneyo, ukuvikelwa kumbe ukwenqatshelwa kwazo ukuze abantu bangathelelani imikhuhlane ethile.

Omama labo baba baya sukumela phezulu bekhankasa emphakathini bakhankasa beqgoke okumhlophe phezulu izikipa ukuze abantu bananzelele okubhalwe ezikipeni bafunde .

Ababona ngezemkhuhlane, abezempilakahle. Bazefundisa abantu ngevirus okuthiwa yiMarburg. Ukuthi abantu bangavikeleka njani kuleyovirus. Bangayithathi. Bachathekele abanye.

abantu baku workshop bayancedisana besebenzisa i laptop bayabonisana ngama groups atshiyeneyo ukuze bazwisise abakubonisanayo ngendlela ezitshiyeneyo

Ukugeza izandla kuyenza umuntu ahlale ehlanzekileyo njalo angathathi imikhuhlane ethelelwana ngomoya. Amajemusi angamfinyeleli ahlale ehlanzekile.

Omama bayancediseka lula lapho behambe labantwana ezibhedlela ukuthi bayeba hlolisa ukuba bakhula kahle. Odokotela bagqoka okumhlophe phezulu.

Omama bayahamba labantwana bayehlatshwa ijekiseni , abantwana abayithandi ijekiseni bazwa ubuhlungu nxa behlatshwa ngabo nurse bakhale kakhulu

Abantu bayakhuthzwa ukuba basebenzise amanzi ahlanzekileyo atholakala ezibholaneni njalo bakhe ngezigubhu ezivalekayo ukuze bengathathi imikhuhlane yomoya .

Abafundi ezikolo bayageza izandla nxa bevela ematoilets . Nxa beseskolo bagqoka ama uniform, abanye bengagqoka iziketi ezibrown lamashirt ayi cream .

Abazempilakahle bagqoke okuyi bhulu bayethula umntwana isigubhu ekhanda uthwele amanzi omunye owezempilakahle ogqoke ibhatshi eliyi khakhi ishuta umntwana ifoto othwele amanzi.

I'UNICEF" lugaja oluncedisa abantwana abaswelayo ukuze bathuthuke entweni ezitshiyeno okugoqela ukufunda lokwenza okunye okuthile empilweni.

Amanzi ahlanzekileyo atholakala ezimpompini omama bayahamba bayekukha khona ukuze bawathole akhiwa ngamabhakede avalekayo kumbe angangavaleki.

Ukugeza izandla kuhle kuyavikela abantwana emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo umntwana ugeza izandla ukuze azivikele ekuthatheni imkhuhlane etshiyeneyo njalo ukuze ahlale ehlanzekile kuhle

Amanzi esibholane ahlanzekile njalo abantu bayawathanda ayenza bangabanjwa yimukhuhlane yokudalwa yikungcola kwamanzi, banengi abantu abakha amanzi ezibholaneni.

Ukuhlanyela kwezihlahla kuqakathekile emphakathini kuyafundisa abantu ukuba benelise ukuhlanyela okwabo ukuze bayenelise ukuzinceda njalo baziphilise empilweni.

Amanzi ahlanzekileyo atholakala esibholaneni. Ezinye izibholane ziyasinda. Zidinga ukuba, abantu ababili, bancedisane, ukuze amanzi aphume. Agcwale inkonxa ezibuye labantu.

Izibhedlela lezi ziledistrict hospital, zileprovincila hospital, zilehealth centre lapho okuncediswa khona abantu ngendlela ezitshiyeneyo njalo zitshiyene lezi zibhedlela.

Ukudla ukudla okwakha umzimba kuyenza abantu bahlale bekhululekile .Njalo bengelayo imkhuhlane eminengi emzimbeni .Ukudla okunjengabo margarine labo tinned fish kuyandlcedisa .

U first lady ulakho ukufundisa umphakathi ngokusebenza kwengqondo ukuba zisebenza kanjani njalo ukuze zihlale ziqinile kumele umphakathi unanzelele njani

Abangane bayabonisana nxa ethe omunye wabo waphatheka kubi , bayancedisa ukuze amanye wakhona azizwe ngcono , azizwe encedisekile , umgane omuhle izikhathi zonke uyajabulisa

Abantwana bayasukumela phezulu ezifundweni ze mpilakahle baphatheke labo lomphakathi befundisana ngendlela encomekayo, ezwisisekayo kwabanye

Umuntu ugqoke okuyiredi lekepesi. Omunye ugqoke amangilazi lokuyiblekhi. Ogqoke okuyibhlekhi ubambe ogqoke okubomvu emncedisa.

Sokukhona iwebsite ekhuluma ngempilakahle ebantwini kuqakathekile ukuthi abantu bavakatshele liwebsite bayenelise ukuya bala bazwisise ukuthi ukuze babe lempilakahle emzimbeni yabo kumele benzeni.

Abantu abathathu bayafunda ababili balalele bakhangele okwenziwa ngubaba laphana ababili bagqoke okumhlophe phezulu njalo bananzelela ngohlonzi oluphezulu ukuba ubhalani njalo kwenzakalani.

I Ebola ngumkhuhlane obulalayo ofuna ukwenqatshwela masinyane abezempilakahle bavame ukufundisa ngawo kabanzi ukuze abantu bangawuthathi njalo bangawuthelele abanye endaweni ezitshiyeneyo emakhaya.

Ugogo utshaywa likhanda ubuhlungu uyabuzwa sibili, ukhulu uyamzwela indlela azwa ngakhona ubuhlungu usebazebambe ikhanda ukuze azwe ngcono.

Ezibhedlela emdulwini kuyabhalwa imanilla etshengisayo ngezifundo ze HIV ukuba abantu bazwisise ukuthi ibanjwa njani, nxa isibanjiwe umuntu uyabe etholakale enjani.

Udokotela uhlola umntwana ozelweyo imikhuhlane angabe ezelwe belayo ukuze ahambe lomama kuhle engaguli aphile impilo enhle abale mpilakahle.

Ezibhedlela kuyatholakala ibhakani elibhaliweyo ama rayitsi ezigulani. Ziyabala izigulane ukuze zizwisise indlela okumele ziphathwe ngayo nxa zingena esibhedlela.

Ibhakani liyancedisa ukutshengisa umuntu ukuthi lapho ayakhona angabe esefikile kumbe kungabe kusele umango onganani abantu bazizwa bekhulululekile nxa sebethe babona lelo bhakani.

Udokotela ugqoka okuluhlaza okwesibhakabhaka uvale amakhala ngemusk ukuze angatheleli abanye imikhuhlane yokuphefumulelwa.

Kusekilinika kulebhentshi phandle elekuba izigulane zifike zihlale ukuzwe zi athendwe ngamanurse kukhanya abantu ababonakali basedleleni yokuza ukuba bazolatshwa labo ngobunengi.

Omama bathwele abantwana abanye bancane baphethwe, abanye bancane kakhulu bavalwe ngamathawulo ngethawulo emhlophe omunye umama uqoke isiqoko esilama luba ayi yellow esilithanga.

Ezibhedlela kuyatholakala amabhakani atshengisa izigulane ukuthi baqonde ngaphi abafuna ukuya ema surgery ukuya buza kumbe ukuya ncediswa bahle bathole ibhakane elitshengisayo ukuthi baqonde ngaphi

Emakilinika kuyatholakala imithi efakwe ezigubhini ezitshiyeneyo kungaba lombala omnyama omunye ungaba lombala omhlophe omunye ungaba lombala ongakhanyiyo.

Abantwana abancane bayatholakala ezibhedlela. Kuyaphinda kutholakale lama wilitsheya asetshenziswa ngabantu abakhubazekileyo. Ayabancedisa ke lula bahambe ngawo ivini kunzima.

Abezempilakahle bayaba lesikhathi sokufunda ngemithi ethile, kumbe ngokwelapha okuthile, kumbe ngokusetshenziswa kwemitshina ethile ukuze bancedise kuhle izigulane.

Esibhedlela kulengatsha ezitshiyeneyo ikhona lukhona ugatsha olusebenzisa imitshina ebona okufihlakeleyo amajemusi angakhanyiyo abantu nxa besiya ncediswa bayabala baqonde lapho okufanele khona .

Ukufunda ngemikhuhlane kuqakathekile ebantwini abanengi. Bayafunda ezibhedlela zempilakahle abantu kugoqela abesilisa labesifazana ukuba basebenzise njani imitshina njalo bancedise njani abantu.

Umuthi othiwa yiAccumix oyi500g osebenza ukulapha ezinye zezifo emizimbeni uyancedisa ukuba abantu baphephe kweminye imikhuhlane abangabe belayo.

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngokuziphatha kahle, ngokuphila kuhle emphakathini . Bagqoka okumhlophe nxa besemsebenzini wabo ukuze bakhangeleke kuhle .

Udokotela utshengisa abantu ukupinywa kwemithi etshiyeneyo minengi imithi ekhanyayo eminye isemambodleleni amnyama eyinye emambodleleni amhlophe abantu balalele ukuze bazwisise okutshiwo ngudokotela ngemithi.

Abezempilakahle bayahlola izifo emzimbeni yabantu beqale ba (collector) besebenzisa i (syringe) . Babethi sebebodwa baqalise ukukhangela ukuthi isifo esithile esingabe sikhona yini.

Imicimbi lapho kumele kubongwe okuhle okwenzakalayo kwabezempilakahle iyayenziwa izikhathi ezinengi. Kuyanxuswa umphakathi uzoxhasa amanesi ukuze lolo suku luphumelele.

Abadona atshiyeneyo ayancedisa lapho kulemikhankaso ethile emakilinika kumbe emphakathini. Kungaba ngumkhankaso wokufundisa ngeAIDS kungaba ngumkhankaso wokufundisa ngama STIs.

Emfundweni yaphezulu abantwana sebefundiswa ngezifundo zobulili . Sezikhona ingwalo ezilotshiweyo ukuze bafunde bazwisise ukuthi kumele baziphathe njani

Ama "Campaign" awe "nurse" ayenzwa endaweni ezithile kufakwe ilanga leskhathi, kusiyafundiswa abantu ngokuzivikela kumbe ngokuqala kolutho emzimbeni kumbe emphakathini.

Abezempilakahle baba lama khampeni awekhensa, nge brain khensa, nge breast khensa, ngemihlobo nje eyekhensa etshiyeneyo lokuthi abntu bengazivikela njani emkhuhlaneni leyo kukesikhathi.

Isibhedlela esikhulu eselapha imikhuhlahlane, eminengi etshiyeneyo. Silezindawo ezitshiyeneyo. Lapho izigulane ezincediswa khona, ngabonesi, langabodokotela, ngendlela ezitshiye..

Abantu nxa besiya ezibhedlela bafika bame phandle bayenze umzila balandelane kuthi lapho onesi sebefikile babangenise baqalise ukubancedisa ngendlela enhle ebukekayo.

Odokotela kumbe onesi bayavakatshela izigulani bezwisisa ukuba singabe sisizwa njani, isigulani ngaleso sikhathi silalisiwe esibhedlela njalo besincedisa kabanzi ukuba sizaphila sizaqina.

Ibhakane phandle kwesibhedlela liyabhalwa litshengise ibizo lesibhedlela, litshengise lendawo ezitshiyeneyo ezitholakala phakathi esibhedlela ukuze izigulane lalabo ababuye lezigulane bancediseke masinyane bengalahleki

Omama bengabeletha bayahamba labantwana kucheck up kungaba ngemva kwamaviki amabili ukuba umntwana ayehlolwa ukuba ukhula kuhle emva kokubelethwa ngumama wakhe

Isibhedlela esincedisayo abantu se Kabutare ukubalapha imikhuhlane etshiyeneyo bayathola usizo abantu bencediseke.

Umama usebelethile udokotela ukhangele umntwana ukuthi angabe ephila kuhle emva kokubelethwa uyamhlola ukuze umama ahambe lomntwana esehloliwe.

Omama babuye labantwana ukuba bazobonwa ngudokotela impilakahle , udokotela uyakhangela ukuthi umfana engabe encediseka ngayiphi indlela ukuze abe elapheka kahle

Ezibhedlela kumbe emakilinika, kulezimota zangkhona ezithwala abantu abalezifo ezifuna ukwelatshwa khonapho khonapho. Ama ambulensi ayathwala abantu, ayafonelwa masinyani afike.

Ezibhedlela kuyatholakala imithi ethile bayahamba omama bayencediseka bathole usizo kubo odokotela abaziyo ngemithi njalo izikhathi ezinengi bayaluthila usizo.

abantu bayahamba ngobunengi ukuyathola uncedo esibhedlela bayafika bahlale phandle balinde onesi babancedise ngemikhuhlane abalayo etshiyeneyo emizimbeni yabo, izibhedlela

Izibhedlela ziyaceciswa ngama luba amahle ahlala eluhlaza kukanti lamawindi ayahlala evuliwe ukuze imikhuhlane iphume ingagcwali phakathi

Ufamasiti usefamasi umelele abazothenga imithi etshiyeneyo, igcwele njalo yelapha izifo ezinengi ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Imithi ethile etholakala efamasi iyelapha izifo ezinengi njalo ezitshiyeneyo. Abantu bathola uncedo emaphilisini abawathola khona.

Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuba balale bebakhangela ukuba balele kuhle. Njalo kuqakathekile ukuthi bagqoke bakhudumale abantwana nxa sebelala.

Efamasi yindawo okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo eyelapha izifo ezitshiyeneyo. U pharmacist uyakwazi ukuncedisa abantu kuhle ngemithi kumbe amaphilisi abawafunayo kusiya ngokuthi bagula wuphi umkhuhlane

Umuntu ulakho ukuzibamba esandleni azwe ukuthi imthambo yegazi kwenzakalani kiyo kumbe iphalisi yakhe ayizwe ukuthi itshaya njani emzimbeni esandleni.

Isifo sesitholakala esibelethweni sabomama sesimemetheka ezibhedlela sebefundisa ngaso kakhulu ngokuba omama bahlale besiyahlolwa ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki.

Udokotela uyagqoka avale amakhala, aphinde azivale emzimbeni ukuze angatheleli kumbe angathathi amajemusi kuzigulane . Izigulane lazo ziyagqoka ama mask zivale amakhala.

Umkhuhlane enjenge dayabhethisi iyatholakala ebantwini kungakho ezibhedlela iyelatshwa njalo nxa uthe wafika khona uyafundiswa ngokumemetheka kwawo.

Amaphilisi ayelaphayo abantu abangezwa kuhle abathola beselemikhuhlane sokufuna bayebona u oncologist. Bayancediseka ngamaphilisi lawa athwelwe ezandleni

Iminyane ngokunye okuphaphayo okuluma abantu emzimbeni ebusuku nxa bethe balala bengambathanga kuyatshiya amaqhubu emzimbeni asala ekhanya ebomvu.

Abantu bayakhuthuzwa ukuba bayehlolwa izifo ezitshiyeneyo ngokuthathwa igazi kungagoqela ukuhlolwa iHIV kungagoqela ukuhlolwa itshukela kuyanceda ukuba abantu bazilaphise masinyane kulesikhathi

Izifo ezitholakala phakathi emzimbeni womuntu ziyezwakala lapho umuntu angazibamba duzane lesibhono, kuyenza abantu baphangise badinge uncedo.

Ukulimala kwengalo kumbe kwedolo kuyinto ebuhlungu. Amadokotela ayalikhangela idolo ukuba lilimele okunganani babesebencedisa isigulane.

Kuvamile ukuthi abantu bazihlole enyaweni okungabe kudala imikhuhlane ngaphansi kwenyawo. Ukuzihlola kuyancedisa ukuthi umuntu athole uncedo masinyane ezibhedlela lemakilinika.

udokotela nxa be opharetha umuntu bayancedisana bebanengi abanye bagqoka blue abanye nevi abanye bayafaka okuyi green bayavala amakhala ngama mask ukuze bengathathi imikhuhlane

Ubuhlungu besibhono buyazwakala nxa uthe wabamba ngezandla ukuze uzwisise lapha okubuhlungu khona kakhulu njalo ukhulume okuyikho okuzwakalayo emadokoteleni.

Umuntu walimala ilihlo elilodwa alisaboni ilihlo elilodwa elinye lakhona liyabona lelilifuna ukuthi udokotela ukuthi alinanzelele kumbe angabona ngokuya kwesikhathi.

Umuntu osebenza elab uyakhuthaza ukuba umuntu ongenayo asebenzise okuphakathi ageze engakaphumi esebenzisa okuthile okumvikela amagerms angaphuma elawo

Ezibhedlela odokotela bayakhangela abantu imikhuhlane eminengi abangabe belayo emzimbeni ngokuthatha igazi, babesebesiyahlola lelo igazi ukuthi lingabe litshengisa uphi umkhuhlane emuntwini.

Umtshina woku "tester"isisu ukuthi sikhona yini kutshengisa imizila emibili etshengisa ukuthi umuntu ongumama uyabe sezithwele nxa ethe wasebenzisa ukuhlola ukuthi uzithwele yini kumbe akazithwalanga.

Ema lab kuyatholakala izimbodlela ezilamanzi ayabe etshiyene ngokwenziwa kusaziwa ngabodokotela ukuba ahlanganiswa njani ukulapha.

Elab kuyatholakala indawo yokufaka ama container asebenza elab ekade kukhangelwa izifo ezithile odokotela bayakufaka kuhle kumbe emakhobothini elab

Umongikazi uhlola isigulane enanzelela ngomtshina ukuba siphefumula njani ukuze azwisise ukuba sigula kangakanani emzimbeni.

Elebhu kuyatholakala imtshina eminengi etshiyeneyo eyokukhangela abantu ubude kanye leminye ekhangela okutshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Imicroscope isetshenziswa emaLab ukuze kubonakale okuhluphayo emzimbeni. Iyancedisa ukunanzelela kakhulu okuyikho okuyinkinga.

Umtshina osetshenziswa ngudokotela ukuhlola izifo ezinjenge nhliziyo uyatshengisa ukuthi usebenze njani ebantwini abagula leso sifo

Emalebhu kuyabhalwa kunamathiselwe emdulini indlela izinto eziphakathi ezisebenza ngayo kanye lokuthi ilebhu yona ngokwayo isebenza ngani njalo njani .

Emalebhu kuyatholakala imitshina yoku "measure" izinto ezithile, kuyatshengisa ukuba ulutho oluthile lungabe lungama "grams" angakanani ukuze umuntu owusebenzisayo lowo muthi awusebenzise ngendlela efaneleyo.

Emalebhu odokotela bayakhangela kabanzi izifo ezihlupha abantu ikakhulu imkhuhlane etholakala phakathi komzimba womuntu bayananzelela ukuba kuyabe kuyikuyini

Ibhakane elitholakala ezibhedlela liyancedisa omama abazithweleyo ukuba bazwisise nxa befika ukuba baqonda ngaphi ezikhathini ezinengi bayabala bangalahleki lapha abayancediswa khona.

Ezibhedlela abantwana abancane bayaba lohlupho lokuthola umkhuhlane wejwabu oyenza ijwabu lingakhangeleki, bayakhuthazwa omama ukuba badinge uncedo masinyane emakilinika kubo"nurse".

Omama abazithweleyo bazohlolwa ngodokotela inyanga zabo bezithwele. Bayabatshekha i"blood pressure " ukuba i"right" yini.

Omama bayafundiswa ngendlela okumele bamunyise ngayo abantwana lapha sebethe babalabo onurse bayasinika iskhathi babatshengise ukuba kumele bebambe njani ibele.

Omama bayakhuthazwa ukuba bahambe labobaba ezibhedlela bayefundiswa kuhle ngokuphathwa komama ozithweleyo kumbe lapho umntwana esezithwele bonke bayezwisisa kubonesi.

Emakilinika kuyatholakala izinto eziphathela amaphilisi ezigulani, ezingangenisiyo umoya, ezigcina kuhle amaphilisi lomuthi.

Umshina wokukhipha ulutho lungangena emakhaleni omuntu .Ocazimulayo okhanya ubunjwe ngensimbi eyisilva.

Ezibhedlela kuyatholakala imtshina eminengi ethile eyelapha abantu, kungaba yidriphu efakwayo esandleni ukuze isgulane sincediseke kumbe kube ...

Esbhedlela kuyatholakala izinto ezitshengisayo izitho zomzimba .Kungaba ngamaphaphu ,kungaba libele .Kuyatshengisa lemtshina eyiyo ehlolayo ukusebenza kwakhona .

Ezibhedlela kuyatholakala izinqola ezithile lapho izigulane ezingaphathelwa khona ukudla kwezinye indawo zakhona kuyagcinelwa amabhuku ezigulane ukuba nxa sebebuya ngelanga elilandelayo bewathole

Ikhona imitshina eyokunceda izigulani eziphethwe yizifo ezithile ezibhedlela ezincane kumbe ezibhedlela ezinkulu abantu bayathola usizo ngale imitshina ekhona.

Ejimu kusetshenziswa okutshiyeneyo. Kule kuncane laphana okukhuphakamisa, kulandele ukuphakathi laphakathi okubomvu, kulandele okunye futhi okubombu ukuphakathi laphakathi okusetshenziswa labantu ejimu.

Umtshina wokukhangela I passport ukuba imfanele yini umnikazi. Iyahlola ukuze kube lokuzwisisa ukuthi ngeyomnikazi ayintshontshwanga njalo ayisiyo yomuntu ongayisuye okhonapho ngasoleso isikhathi

kunengi okusetshenziswa esibhedlela ukuze kuhlale kugcinwe kuhle okuyikho okumele kusebenze phakathi esibhedlela balolwazi ngakho ngama nurse lama dokotela

Ezibhedlela kuyatholakala okuthile okusebenza ukulapha, ukukhipha, ukukhangela elihlweni lomuntu kumbe ukubala okwenza umuntu enelise ukubona amabala amancane abemakhulu.

Umuntu owelwe ngumkhuhlane wakhubazeķa enyaweni, uyaphiwa okungamncedisa ukuhamba, akwanise ukuzincedisa yedwa. Kulombala oyiyellow lamaviri amabili

Ezibhedlela kuyatholakala odokotela abakhangela ngamazinyo ukuba ahlala ehlanzekile, bayenelisa ukuwakhupa nxa esethe abalesikhala kumbe bayenze ukufila nxa ethe aba lesikhala.

Odokotela lapho behlinza umuntu bayasebenzisa izigelo zabo eziyizo ezifanele ukuhlinza umuntu njalo zihlala zihlanzekile.

Ezibhedlela kuyatholakala imitshina eminengi ingaba mikhulu ibalazwe ibemhlophe kodwa iyancedisa kabanzi izigulane zisuke zelaphekile zithole uncedo.

Esibhedlela kuyatholaka imitshina esetshenziswa ngodokotela lapho bekhangela abantu okubuhlungu kumbe okuhlupha abantu emzimbeni kube sokusiba lomabonakude otshengisayo ukuthi emzimbeni womuntu kunjani

Inqola yokufaka amabhuku ezigulane esezithe zagula ukuze zibe zibuya ukuzohlolwa ezibhedlela ngodoctor abatshiyeneyo agcinwa kule indawo ngendlela enhle kakhulu.

Ithermometer yekukhangela itemperature ukuze kuzwisiseke ukuthi umuntu uyabe egula okunganani iyancedisa odokotela ukuthi bekunanzelele lokhu ngendlela efaneleyo.

Ezibhedlela amaphilisi ahlala emagabheni awo ayapinywa nxa enikwa abantu ngesilinganiso esiyiso esivunywa ngo"nurse".Abantu bayakhuthalela amaphilisi.

Umuntu olomkhuhlane wesifuba uyayelatshwa ngabodokotela ngokufakwa i"nabilizer" imenze aphefumule ngcono emakhaleni, umoya awuthole.

Ezibhedlela kukhona okufakwa emakhaleni, ukuze umuntu obulawa ngumkhuhlane wofuba ayenelise ukuthi ancedakale njalo ayenelise ukuphefumula masinyane ngendlela efaneleyo.

Umtshina otholakala emakilinika kumbe esibhedlela ubalazwe ngombala omnyama kuthi lapho okumele ubhale khona ubalazwe ngombala oluhlaza .

Ezibhedlela kulemitshina eminengi etholakala khona ukulapha izifo ezitshiyeneyo. Kungaba ngumkhuhlane wenhliziyo, kungaba ngowamaphapho, kungaba likhanda, bayahlola.

I"calculator" iyancedisa ezibhedlela ukunanzelela ukuba isigulane singabe sesihlale isikhathi esinganani kubalula uku "calculator".

Esibhedlela kumbe emakilinika abantwana bayakhangelwa ubude kulomtshina osetshenziswayo ukukhangela ukuthi uyabe esemude okunganani uyabhalwa ubude bomntwana.

Ezibhedlela kuyatholakala imitshina eminengi encedisa abantu abakhubazekileyo abanye abagulayo, abanye ngabafuna ukuhlolwa umzimba wonke nje jikelele izifo ezihluphayo

Ikhona imitshina ehlola iminwe ebuhlungu, abantu bayathola uncedo ngalo umtshina. Amanesi abesebhala amaphilisi kumbe umuthi ofunekayo.

Ezibhedlela kumbe emakilinika kuyatholakala imitshina encedisayo ukutshengisa okuyikho okuhluphayo isigulane emzimbeni. Kuyabhala kuvele sobala amanesi ayenelise ukubala.

Amaphilisi ayatholakala ezibhedlela njalo alesilinganiso sawo okumele umuntu awanathe ngaso . Kungaba sekuseni lemini lantambama kumbe kungaba Kanye ekuseni kumbe kungaba kabili ngelanga .

Akhona amaphilisi anathwa ngabobaba awokukhulisa isitho ayatholakala emafamasi. Bayancediseka obaba abanengi ngala amaphilisi

Amaphilisi okwehlisa ubuhlungu emzimbeni, ayathengiswa. Ayatholakala ezitolo kumbe emakilinika. Emakilinika asengaphiwa mahala, engabhadalelwa, kodwa ezitolo, afuna imali.

Amaphilisi ayisithupha ayakhombisa ukuba ayelapha emzimbeni isilinganiso sokulapha sivela kubonesi emakilinika abantu basebenzisa leso silinganiso.

Akhona amaphilisi avikela umuntu ekuthini engabanja yisifo sohudo idariya ayatholakala ema pharmarcy kumbe ekilinika ayaphiwa ngo nesi.

Abantu ababa lezifo ezithile ezingafuna ukuba bafakwe idrip kumbe bangezelelwe igazi bayathola uncedo ezibhedlela ngabo nurse labodokotela baphile basile.

Minengi imithi etholakalayo ezibhedlela ukulapha izifo ezithile. Ijekiseni ziyatholakala, amaphilisi ayatholakala. Amajekiseni ayesatshwa ngabantwana abancane izikhathi zonke.

Akhona amaphilisi avikela imalaria esibhedlela kumbe emafemasi abantu bahle baphangise bewadinge besesaba ukuthola lowo mkhuhlane phela ubuhlungu.

Umuthi otholakala emafamasi owokulungisa i"skin" ijwabu ukuthi ihlale lihlanzekile njalo lihlambulukile libukeka emphakathini ebantwini.

Kuvamile izikhathi ezinengi ukuba abantu bathole imithi yokulapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni omunye unganathwa nsukuzonke omunye unganathwa kuyeqiswa amalanga.

Amaphilisi ayatholakala emafemasi ayabe ebhaliwe ukuba asebenza njani njalo mangaki phakathi. Abantu bayathola uncedo masinyane ngamaphilisi

Umuthi wokwelapha amehlo othonyiselwayo ukhona uyatholakala emapharmacy , uyancedisa kakhulu abantu abalamehlo awomayo ngokuthi ahlale engani amanzi.

Umkhuhlane wamathambo ukhona ukwelatshwa. Amaphilisi kumbe umuthi wakhona uyatholakala emafamasi. Uyabe ule calcium, ule magnesium ule vitamin D le zinc.

I Benylin ngumuthi olaphayo lapho umuntu elesifo samaphaphu kumbe ekhwehlela kakhulu bayancediseka abantu, uyatholakala emafamasi

Iphayini aphulu sitolobheli siyenza umuthi onathwayo ovikela abantwana emkhuhlaneni etshiyeneyo emzimbeni. Kuyatholakala ulwazi kakhulu ngakho ezibhedlela lemakilinika.

Imikhuhlane ethile emzimbeni ilatshwa ngokuthile kungaba ngumaphilisi kungaba yimithi etholakala ezigujini ezigujini ezilomuthi ongamanzi njalo iflu ngeyinye yemithi encediswa ngamaphilisi atholakala .

Isifuba kanye lokukhwehlela ebantwini abadala. Siyelatshwa yimithi eminengi ekhona emapharmacy. Kungakho abantu kuqakathekile ukuba bathenge imithi yokukhwehlela,

Umkhuhlane wokukhwehlela uvamile ebantwini ngakho emapharmacy ikhona iBenylin eyiyo encedisayo ukuba abantu bazwe ngcono lapho bekhwehlela kabanzi.

ICough syrup iyancedisa ukuma kumbe ukuqeda ukukhwehlela. Basizakala lula abantu ngayo, njalo bayayithanda, ngoba bayalapheka. Baphile.

Amehlo ahlala ekhala, umuthi wokuwelapha ukhona uyatholakala emafamasi kungaba ngamehlo abuhlungu uyathontiselwa ungamanzi umuthi wakhona uyatholakala.

Amaphilisi ayi brown ayaphiwa abantu ukuba bazelaphe bayatshelwa lesilinganiso sokuba bawathathe ngaso njalo ngasiphi isikhathi selanga.

Izifo ezitholakala emzimbeni yabantu zilatshwa ngamaphilisi kumbe ngama cream agcotshwayo atshiyeneyo. I cream iyagcotshwa nxa umuntu ethe waba lezilonda kumbe u doctor ethe kasebenzise yona.

Umuthi okuyelapha amaphaphu ukhona ezibhedlela uyatholakala emaphamacy abantu bayakhuthazwa ukuthi bayenelise bazincedise ukuthola lowo muthi bazincede kakhulu ngawo

Lezinsuku kuyatholakala amaphilisi emapharmacy. Abantu bayathola uncedo, bayathola ukuphila bayalatshwa izifo ngoba amaphilisi engahluphi etholakala lasemakilinika eduze kwabo.

Ama antibiotics ayaphiwa ngonurse ezibhedlela , ayancedisa ukuvikela abantu emkhuhlaneni ethile engababamba okungaba yiflue , kumbe yikukhwehlela kumbe likhanda kumbe yisisu ayaphangisa ukunceda

Umuthi oncedisa abantu abalesifo samaphaphu , bayawunatha ngendlela efaneleyo njengoba kuyabe kutshiwo ngudokotela isipimo

Insuku zanamuhla zilawo amaphilisi alapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu , bayancedakala kakhulu abantu bawathola emapharmacy kumbe emaklinika ngentengo evumayo

Lezinsuku imithi ikhona elapha abantu izifo ezitshiyeneyo eminye yakhona ngenathwayo kuyaba lesilinganiso sokuthi umuntu anathe okunganani ukuze asile.

Imithi iyabhalwa ukuba ibizwa ithiwani ukuze abantu benelise ukuzibalela njalo bathenge imithi efaneleyo bayisebenzise ngendlela eyiyo.

Amaphilisi ayimihlobo ethile imibala yakhona itshiyene ukuze abantu benelise ukuzwisisa ukuthatha amaphilisi ngezikhathi ezitshiyeneyo bengaphambanisi.

Imithi eyelaphayo iyafakwa ezimbodleleni kube sokutshiyaniswa ngombala wembodlela ukuthi muthi lo ngumhlobo bani kuphindwe kubhalwe kuleyo mbodlela ukuthi umuthi lo unganani usebenze njani.

Umuthi walezinsuku uyathakazelelwa ngabantu abanengi, omunye iyatholakala egabheni elimnyama besekubhalwa ukuthi ngumuthi mhlobobani njalo welaphani njalo phakathi kulesilinganiso esinganani.

Isubhoxoni yomedication encedisayo izigulane ukuthi zilatshwe zisile ,i8miligemuzi ilombala ohlukahlukeneyo.

Abesilisa bayenelisa ukuthola umuthi wokuzincedisa isilisa sabo .sisebenze ngendlela ethandwa ngabomama. Umuthi uyatholakala endaweni ezitshiyeneyo.

Umuthi wokukhwehlela uyatholakala ufakwe emagabheni atshiyeneyo. Kungaba ngelilesivalo esiyi blue, kungaba ngelilesivalo esiyi yellow uyanceda kakhulu ukuthi abantu bemgalali bekhwehlela ebusuku

Imithi yakulezinsuku iyafakwa emagabheni, angavalwa ngezivalo ezibomvu kumbe afakwe emabhokisini amancane, amakhulu laphakathi laphakathi.

Amehlo ahlala egeleza lomphimbo ohlala ungani ubuhlungu lamakhala ahlala elamakhovula ayathola imithi yokuthi ancediseke emapharmacy .

Ineurontin ngamaphilizi alapha abantu ngesifo esithile ayatholakala ekhemisi kumbe emakilinika. Abantu bayaphinda bayakhuthazwe ukuthi bazelaphe ngemithi yesintu.

Imithi yalezinsuku itshiyene ibonakala isemagabheni atshiyeneyo ayiyelo, ayibhulu, amnyama, ayiphinki amhlophe.

Lezi insuku akhona amaphilisi asetshenziswayo ukwelapha izifo ezithile atholakala emabhokisini amancane ethengiswa ema phamarcy.

Imithi yalezi nsuku eminye yakhona iyagcotshwa emzimbeni womuntu ukuze umuntu elapheke masinyane kulesikhathi iyatholakala emakilinika kumbe ema pharmacy

Imithi yalezinsuku iminengi eyelapha ukukhwehlela. Kusiyangokuthi ukukhwehlela kwangkhona kunjani, kwenzanjani. Abantu bayathenga ngokusiya ngokuthi udokotela uthe bathenge wuphi bawunathe, ukuze ukukhwehlela kuphele.

Kuqakathekile ukuvikela isifo sohludo masinyane emakilinika lemafamasi akhona amaphilisi avikela umkhuhlane lo abantu kabathole usizo khona ukuze bavikeleke.

Amapills ayimihlobo etshiyeneyo abonakala ngemihlobo etshiyeneyo ukuthi isigulani sizwisise nxa sesinatha amapills singahlanganisi sicine sinatha angasiwo siyakhokhelelwa ngemibala

Imithi ezibhedlela igcinwa endaweni ezihlanzekileyo njalo ezingangeni moya ukuze ihlale kuhle. Kulamabhokisi abomvu agcina leyomithi.

IBP iyelapheka ukhona umuthi owelapha iBP lokuba igazi ibode kuhle emzimbeni womuntu uyatholakala umuthi wakhona emafamasi

Umuthi olapha I anesthesia iyi diprivan leminye esemambhodleleni amane eyinye imbhondlela incane eyinye inkulu mbijana iphakathi laphakathi

Ibhakani liyancedisa ukuthi umuntu ayenelise ukuzwisisa ukuba ekilinika kumbe esibhedlela asidingayo asidingayo sesisele lomango onganani. Llibhalwa umango oseleyo ukuthi unganani.

Kuvamile ukuthi abantu abakhulileyo bavakatshele ezibhedlela labazukulu ukuze baye tshekhwa izifo ezithile emzimbeni kusetshenziswa imitshina etholakala emakilinika.

ogogo bavame ukutshaywa ngamakhanda bencediswe ngabokhulu ukuba bazwisise ikhanda elibuhlungu kuqhakthekile ukuthi bahambe esibhedlela behambe beyethola uncedo

Unkazana wokuqala ugqoke isikipa esibomvu unumber 2 ugqoke okuyi black unumber3 ugqoke esiyi yellow then ugqoke ucoach okumhlophe phezulu.

Abantwana bayafunda okuthile omunye ukhangela phansi kukhanya engalalenga. Omunye laye ukhanya angani uyadlala kaqakathekisanga okufundwayo. Kulembodlela elitshengiswayo elithanga.

Umtwana oyinkazana ugade ibhasikili okukhombisa ukuthi ukuhamba kuyamhlupha uzincedisa ngebhasikili loku gadwa elilokoku hamba for abakhubazekileyo.

Abantwana abancane bayafunda ngezifo ezingatholakala emzimbeni bahle babekwazi bekhula bebancane.

Ingatsha ezitshiyeneyo ziyaphathisa lapho kumele kufundiswe ngabazempilakahle lokukhula kwabantwana okugoqela iUSAID iyaphathisa kakhulu.

Abantwana ezikolo bayahlatshwa engalweni bevikela imikhuhlane ethile bahlatshwa ngomongikazi abahamba khonagale ngobunengi beyebanceda bagqoka ama uniform ayisibhakabhaka.

Ema kilinika kuyatholakala imifanekiso etshengisa abantwana ukuba bayathontiselwa kuvamile ukuthi omama bengabeletha behambise abantwana baye thontiselwa

Odokotela bayahlola abantwana ipulse bazwe ukuthi itshaya kuhle kumbe itshaya ngendlela engayisiyo. Bayabe sebebancedisa abantwana bakhule kuhle.

odokotela bayagqoka ama gloves ayiblue ezandleni baphinde bagqoke ama coat amhlophe babesebevala amakhala ngama mask kanye lemilomo

Abantwana abaya ezikolo bayahamba ngamabhasikili, ikakhulu abahamba umango omude bayafika ngesikhathi kanye labanye abahlala duzane lezikolo lapha abafunda khona.

Udokotela wamehlo ukhangelele ugogo amehlo ukuba angabe elohlupho lwani. Ugogo engabe elohlupho lwamehl' olokubona, yingakho efuna ukuncediswa ngabezempilakahle ukuze anakekele kahle amehlo akhe.

U"nurse " u" checker "umntwana okungabe kubuhlungu njalo ukuze akwanise ukuthatha i" temperature "abekwazi ukuthi amelaphe ngayiphi indlela kusiya ngomzimba ukuthi utshisa okunganani.

Intombi lamajaha abase ground obaba ababili abancedisa oyedwa ukuthi ayenelise ukusukuma ongakwanisiyo ukuthi azenzele kumbe azincedise.

udokotela uyaba lesikhathi sokubala ngemikhuhlane ethile kumbe ngokunye okuphathelane lempilo zabantu ukze akhulise ulwazi lwakhe olokulapha izigulane

Ezibhedlela kuyathotholakala iminyane kube sekufakwa amamosquito net ukuze izigulani zivikeleke ziphephe emikhuhlaneni engadalwa yiminyane .Amanesi ayazincedisa izigulani

Izikhathi ezinengi abantu bayahamba emakilinika ukuyahlolwa emzimbeni .Bayakukhuthalela onurse ukuncedisa izigulane ukuze ziphile impilo ehlanzekileyo.

Isigulane sizozwisisa okuthile kudokotela ukuze sibekwazi ukuthi selatshwe kuphi kwakhona. Udokotela uyabhala okuyikho okuziwa yisigulane lamaphilisi angamncedisa ukuze asile.

Omama labobaba bayahamba bayohlolwa igazi emakilinika bahlale bekwazi ukuba igazi labo lilawuphi umkhuhlane lokhu kuyancedisa ukuthi umuntu ayenelise ukuthola uncedo masinyane

Odokotela ngobunengi bayakhangela emtshineni yabo lapho bebebeqeda kuhlola isifo kumbe izifo ezitshiyeneyo emzimbeni bazwisise okuyikho okuhlupha isigulani.

Izigulane ziyancediswa ngodokotela ukuthi kucace ukuthi zihlutshwa yini emzimbeni. Kuyasetshenziswa imitshina etshiyeneyo ehlolayo okuyikho okuphazamisa imizimba.

Umama losisi bagqoke okumhlophe, okwenza bakhangeleke njengabo "nurse", bayabala ibhuku elingabe litshengisa okuhle kumbe izifo ezikhona lezi nsuku.

Ezibhedlela kuyatholakala imibheda lapho izigulane ezilaliswa khona nxa odokotela befuna ukubona isifo esiyiso esikhathazayo emzimbeni kanye leminye imitshina ikhona

Odokotela bayancedisana lapho behlola omama imikhuhlane ethile, eyangaphansi. Benanzelele ukuba ß§thi omunye wabo wenza kuhle, ngendlela efaneleyo, engaphambanisi.

Umkhuhlane weBP ulamaphilisi amanengi atholakala emafamasi awokulapha okwenza abantu becine bezizwa ngcono emzimbeni. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale behlola iBP ukuze bethole amaphilisi.

Ezibhedlela kuyatholakala ulwazi phandle ,ngendawo lapho obufuna ukuyakhona .Ukuyalatshwa khona kiyo esibhedlela esisodwa ,kuyabe kubhaliwe ukuthi kungaphi kwakhona.

Emapharmacy kuyatholakala amaphilisi amanengi ayelaphayo abantu izifo ezitshiyeneyo. Abantu abanengi bayathola khona uncedo lwamaphilisi.

Akhona amabhakane ahle atshengise abantu ukuthi ifamasi abayifunayo ingaphi kwendawo. Abantu bahle bakhonjwe yiyo bengalahlefika bathole uncedo lwamaphilisi abalufunayo.

Phandle emafamasi kuyatholakala indawo ezibhaliweyo ukuba okuthile kutholaka ngaphi kwendawo kulesosakhiwo, kwenza izigulane zingathwali nzima.

Efamasi kutholakala imithi eminengi efakwe emabhokisini alemibala etshiyeneyo lokhu kwenza izigulane zenelise ukusebenzisa kuhle amaphilisi azo.

Ibhakane liyancedisa ukuba umuntu nxa edinga ipharmacy ethile , ahle abekwazi ukuthi usefikile. Kumbe sesalelwe ngumango onganani , ukuthi ayefika kuleyo pharmacy.

Emafasi kuyatholakala amafutha okugcoba, kuphinde kutholakale amapilisi eyelapha izifo ezithile emzimbeni yabantu eminengi.

Efamasi kuyatholakala imithi etshiyeneyo iyabe ifakwe emabhokisini abalazwe ngembala etshiyeneyo eyenza abantu bazwisise masinyane umuthi abawufunayo.

Imithi etshiyeneyo elapha okutshiyeneyo emzimbeni iyimihlobo engu6 njalo isemabhokisini alempala etshiyeneyo etshengisa ukuba itshiyene.

Abantu bayahamba emafamasi bayedinga imithi ethile, phandle kwamafamasi kuyabhalwa ibizo lefamasi eliyilo elincedisa umuntu ukuba yiyo ifamasi ayifunayo yini ukuze athole amaphilisi.

Efamasi kuyatholakala imithi etshiyeneyo ifakwe emagabheni eyinye emakhadibhokisini amancani eyinye emakhadibhokisini angani makhulu eminye ingalapha amehlo.

Imithi etholakala emafamasi ilungiswa ivele ezihlahleni, kungabe kusetshenziswe amahlamvu,,kungabe kusetshenziswe amaxolo ayabe esuke acholwa kwabakwaziyo kwalungiswa kwaba ngumuthi.

Ekilika encedisa izigulane, abagulayo bahanjwiswa yizimota kumbe bazihambele ngenyawo bayethola usizo ngendlela ezitshiyeneyo kusiya ngokuthi babulawa yini emzimbeni yabo.

Ibhakane liyakhombisa ukuba ikilinika ivula isikhathi esinganani izigulani ziyancediseka ngoba ziyathola lamafoni namba awokuncedisa nxa umuntu sethe walahleka ikilinika aya kiyo .

Umnyango uvuliwe utshengisa lapho okuphiwa khona amapills ephamacy kukhanya kulezihlahla phandle ezilihlaza phambi komnyango wephamacy lapha okuthathwa khona amapills

Efamasi kuyatholakala amaphilisi alapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ayabe esemabhokisini njalo ebhaliwe lokuthi alapha ini, abizwa kuthiwa kuyini amaphilisi akhona.

Epharmacy kuyatholakala imithi ethile kungaba ngumuthi wokukhwehlela , kungaba ngumuthi oyelapha iflue , kungaba ngumuthi olapha ikhanda , yonke nje ngobunengi iyatholakala imithi

Ibhakane izikhathi ezinengi liyabonisa izigulane ukuba ipharmacy abayifunayo ingaphi kwendawo njalo itholakala duze langaphi

Efamasi kuthengiswa amaphilisi atshiyeneyo alapha izifo ezitshiyeneyo njalo manengi aphiwa ngabo pharmacist abafundeleyo umsebenzi wokusebenza e pharmacy.

Efamasi kuyatholakala imithi etshiyeneyo, eyokulapha izifo ezitshiyeneyo. Amabizo emithi ayatshiyana ngokuthi ilaphani umuthi wakhona.

E"pharmacy " kuyatholakala imithi etshiyeneyo engalapha umkhuhlane woqhuqho emzimbeni, engalapha umkhuhlane wokukhwehlela, engalapha i"Flu" ,iyatholakala.

KusePhamacy okuthengiswa khona amaphilisi abantu abanye bayatshengisa ukuba bazothenga abanye sebethengile bayahamba babuyela emakhaya abo abantu balutshwana

Efamasi kuyatholakala imithi eminengi eyelaphayo kanye lenani uchago lwabantwana, olokunathwa ngabantwana abazelweyo abayehluleka ukumunya kubomama babo.

Abantu bayasukumela ukwenza ama khampeni bavuselele ulwazi olunengi ebantwini ngokuthile bayathwala amabhakane abhaliweyo ikhampeni eyabe ikuqugethe.

Amanesi ayasukumela phezulu afundise abantu ngokuba kulelanga lokuthi abantu bezofundiswa ngokusebenza kwefamasi. Abantu bathole ulwazi bengasileli bengasaleli khatshana.

Umkhankaso wokuhlanzeka uhlala ukhona kukhankaswa emphakathini. Ukuhlala ugeza izandla kuyancedisa ukuba abantu bangathathi imikhuhlane etshiyeneyo.

I campaign yokusebenziswa kwama condom umhlabawonke jikelele abazali babiziwe ukuba bazoxwayiswa ngokuba asebenza njani asebenza kutheni njalo ngasiphi isikhathi

Ukugeza izandla kuyinto eqakathekileyo. Kuyancedisa ukwehlisa amathuba okuthatha imkhuhlane . Amagcikwane ayasuka ezandleni umuntu ayenelise ukuba lempilakahle emphakathini .

Omama labobaba bayakhankasa ngomkhuhlane othile ukuze abantu bazwisise njalo benelise ukuzivikela kulo umkhuhlane bayaba lamabhakane abhaliweyo lowomkhankaso.

Abantu bayathanda ukuthi babe lemikhankaso ethile endaweni ezitshiyeneyo bayabiza abantu bakhankase kibo begqoke okumhlophe lamakepesi phezulu.

Amanesi ayaphuma akhankase ukuba abantu bahlale bekhangela iBP ukuze bengacini bevuka bewile phansi ngomkhuhlane abangawaziyo okade belawo bethule, bayatshekha abantu amaBP

Eminye imithi elaphayo, ezwisisekayo njalo ephakemeyo.

Abantwana abasebethuthu kancane bayanatha uchago kumbe amahewu ukuze imizimba yabo iqini benelise ukudlala kuhle labanye abantwana.

Unesi uhlola ibhi phi efake umtshina wokuhlola ibhi phi endaweni efaneleyo. Ngabafana ababili, bafuna ukuhlolwa ibhi phi.

Amanurse ayakhangela ubude bomfana lowu ukuthi bunganani. Bonke abafana bazokhangelwa ukuthi ubude babo bungakanani buvumelekile yini kulokhu baafuna ukukwenza empilweni

Kuvamile ukuthi umphakathi nxa usiya khampena ugqoke ngokufananayo ukuze lokhu abakukhankasa ngakho kuzwisiseke labantu bakhwabithe ukulalela lokho.

Abezempilakahle bayakhankasa behlola omama iBP ukuze bengathwali nzima lapho sebethe bagula. Bagqoke okuyiblue izikipa lamajean.

Omama bengabeletha balezikhathi zokuhamba labantwana ekilinika ukuthi bayehlolwa ukuthi bakhula kuhle yini, balesikhathi labonesi bebancedisa, bebayeluleka ngokukhula kumnwana kuhle.

Omama bengabeletha bayancediswa kabanzi ukuba babambe njani abantwana ukuze bakhule kuhle njalo kufanele bagezise abantwana bahlale behlanzekile bangathathi imikhuhlane kwabanye.

Kuqakathekile ukunakekela ijwabu abantu bayathanda ukuzidweba bezifaka ama "tattoo " emzimbeni okucina kubalimaza imizimba ngokuya kwesikhathi .

Unesi uhlola ukukhula komntwana, ufuna ukuzwisisa ukuba umama ugcine kahle umntwana ngendlela efundiswa ngayo ezibhedlela ngabezempilkahle

Umama osanda kubeletha umntwana mncane babili omunye umkhangele uphethe umntwana omncane obelethileyo ulele.

Abantu emphakathini bayahamba bayefundiswa ngokuziphathakahle befundiswa ngabezempilakahle bayasukuma ngobunengi omama labobaba bafundiswe ngendlela encomekayo

Omama bayafundisana ngokuhlanzeka ngezilimo eziyakha imzimba ukuze imizimba iqine njalo ingabanjwa yimikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Abantwana abangamankazana bayafundiswa kabanzi ngokuziphatha ngabeze mpilakahle ikakhulu labo asebengene ebangeni lokuthomba bayancediswa langama pads ukuba bazincedise .

Umzimba omuhle ngophiwa ukudla okwakha umzimba, indumba kanye lesitshwala kuyayakha umzimba ungabanjwa yimikhuhlane.

Emazweni amanengi atshiyeneyo iWorld AIDS Day ikhona .Iyavuselela abantu ukuthi bazwisise ngokuziphatha nxa umuntu ethe wathola umkhuhlane weAIDS.

Umama uyahlatshwa ukuba avikeleke emkhuhlaneni njengoba emunyisa umntwana omncane angacini ethelela umntwana umkhuhlane, Uhle ahlatshwe ijekiseni ukuze azivikele.

Ejimu abantu bahamba ukuthi beyelungisa imizimba ukuze bahlale beqinile bengabanjwa yimikhuhlane eminengi njalo bahlale beqinile. Bayahamba bayezincedisa ngendlela ezitshiyeneyo ejimu.

Unkazana uyaziyelula umzimba ukuze umzimba uqine njalo ube leshepu enhle ekhangelekayo njalo ebukekayo emphakathini.

Imithi yabantu abathanda ezama sipotsi iyatholakala ukuba bazincedise imizimba yabo ihlale iqinile. Njalo lapho sebelimele kukhona okokugcoba abakusebenzisayo ukuze baphole masinyane.

Odokotela bayahlola abantwana ukuze bazwisise ukuthi ekhanda kumbe amehlo akulahlupho yini olungayenza umntwana acine engasaphatheki kuhle ekuphileni.

abantu abathanda ezomdlalo ema sport bayakhuthazwa ukuba banathe amanzi amanengi ukuze imizimba iqhine njalo yenelise ukwenza imidlalo ethile izikhathi zonke

Abantu abathanda ama sports, kuqakathekile ukuthi bahlale benakekela imizimba yabo, bebona ukuthi iyavuma yini ukuba baqhubeke besenza ama sports. Iyaqina njalo imzimba yabo.

I thermometer yokunanzela ukuba umuntu umzimba ungabe uqanda kumbe utshisa okungakanani.I B.P monitor eyokukhangela i B P ukuthi iphezulu kumbe iphansi, smart ecg okukhangela emzimbeni ukuba inhlinziyo iyenza kuhle.

Ezibhedlela kuyatholakala imitshina yokuhlola abantu amaphaphu, ukuba kuzwakale ukuba engabe ewonakele kumbe ehlanzekile. Abodokotela baya-checker besebenzisa leyo mtshina.

tha tha tha tha kunjengokukhangela i pulse umuntu uyazenzela endlini

ezibhedlela kunengi okusetshenziswayo ukwelapha abantu kusetshenziswa imitshina ethile encedisa abantu ngemikhuhlane abalayo emizimbeni yabo

Okhangela ngezempilo eRwanda yiwofisi yabo leyana etshengisa eseRwanda ilife Care encedisa abantu ngengatsha ezitshiyeneyo empilweni ngokuzuza okutshiyeneyo.

ama mask amaphilisi umtshina wokukhangela ukuba i pulse rate injani, ama gloves umtshina wokukhangela iBP kuyatholakala esibhedlela ngokunengi

Umuthi wesintu uyelapha , uyatholakala endaweni ezitshiyeneyo Kungaba ngucucuza uyelapha kumbe kungaba yi black jack. Abantu bayathanda ukuzincedisa ngaleyo mithi baze basile baqine baphephe emikhuhlaneni.

Isihlahla sephintshisi sesikhulile ,siyi green .Siluhlaza siyabukeka ,sizathela izithelo ezinhle. phansi kulokunye ,ezinye izilimo eziyi green .

Imithi yesintu iyatholakala ivela emhlabathini. Kutholakala amahlamvu acholwe, impande zixhwathiswe. Amaxolo lawo ayavuma ukucholwa kumbe axhwathiswe.

Umuthi wesintu uyelapha kungasetshenziswa amahlamvu afakwe phakathi kwamanzi abiliswe kumbe kungasetshenziswa impande kumbe amaxolo ayaqwathiswa abile umuntu anathe amanzi akhona

Imithi yesintu yelapha izifo ezinengi ezithile emzimbeni womuntu. Abantu abanengi bayayithanda ukuyisebenzisa ngoba itholakala Lula njalo isikhathi esinengi ayibhadalelwa

Minengi imithi yesintu, iluhlaza iyatholakala kungaba nguqethu , kungaba yisihlahla esilamahlamvu kuyancedisa kakhulu abantu lapha kuthe kwacholwa kwafakwa ephorijini.

Umuthi wokulapha ezinye izifo emzimbeni uyawuqeda masinyane ,kungasetshenziswa amahlamvu, kungasetshenziswa impande, kungasetshenziswa axolo ukulapha

Imithi yesintu iyatholalakala lapho okulamadwala khona kumbe lapho okungela madwala khona iyancedisa kakhulu emzimbeni yabantu ngokuyelapha izifo ezitshiyeneyo

Imithi yesintu ithandwa ngabantu abanengi amahlamvu ayacholwa afakwe eporijini kumbe etiyeni amaxolo ayaxhwathiswa anathwe kanye lempande zangkhona abantu bancediseke.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezinengi ezitshiyeneyo. Abantu bayayithanda. Amahlamvu ayacholwa abengamahlamvu ahlala esecholiwe egabheni elincane abantu basebenzise.

Umuthi wesintu uyathandwa ngabantu abanengi. Amahlamvu akhona ayacholwa abekwe egabheni. Nxa sekumele usebenze, uyafakwa ephorijini ukuze usebenze ngendlela efaneleyo.

Ugagu ngezinye zezihlahla ezelaphayo emzimbeni yabantu kuyathathwa amahlamvu acholwe abesefakwa egabheni elincane umuntu abe sesidla.

Umuthi wesintu utholakala lula njalo uncedisa abantu emzimbeni ngezifo ezithile kungela mali ekhitshiweyo utholakala egangeni kuyasebenza amaxolo, amahlamvu kumbe impande zakhona.

Ialovera ngumuthi wesintu otholakala esihlahleni okuthiwa yiAloe. Uyaqeda amaqhubu emehlweni kanye lamabalabala atholakalayo ebusweni abantu bayayithanda ialovera

IAloe Vera Gel ngeminye yemithi encedisayo ukubhusta I immune system zabantu kanye leForever Lite Ultra kuyancedisa kakhulu kusebenza ndawonye leNutritional Change System emzimbeni yabantu

Indebe zabantu emlonyeni kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile kwenza umlomo womuntu ubukeke njalo abantu bajabule nxa bekhangele.

Ibhokisi eliluhlaza, lilomuthi womdabu. Owelapha abantu emzimbeni. Kungaba yisifo sekhanda. Kungaba yisisu. Kungaba liqolo.

I alovera iyancedisa kakhulu ingumuthi wesintu otholakala egangeni amahlamvu akhona ayaxozelwa agandwe afakwe emanzini ubesewunathwa ngabantu kumbe inkukhu

Abantu bayayithanda imithi yesintu ngoba iyabancedisa kakhulu ukulapha izifo ezitshiyeneyo, kulomduli opendwe nge"blue" umuntu ugqoke i"green" phezulu.

Indebe zomlomo womuntu ziyanakekelwa nge alo. I alo iyatholakala emahlamvini esihlahla esithiwa yi alovera. Abantu bayawusebenzisa ngobunengi ukuze bahlale behlanzekile.

Kuyatholakala amasepa ayenziwa ngemithi yesintu , kuyatholakala imithi yokunatha, kuyatholakala amafutha wokugcoba ayenziwa ngezihlahla ezenza imithi yesintu

Imithi yesintu isivamile ukutholakala endaweni ezinengi. Kwesinye iskhathi ithengiswa ifakwe embodleleni ezinhle ibhaliwe lokuthi ungafonela kuziphi inamba ukuze uthole masinya.

Imithi ehlukeneyo ukwelapha izifo ezithile isemagabheni abalazwe ngemibala etshiyeneyo omunye uyiyelo, omunye umhlophe omunye ulegreen ngaphansi omunye uleyelo ngaphansi.

imithi yesintu iyenziwa ifakwe emagabheni layo ithengiswe abantu bayithole i coffee iyenziwa layo ngesintu abantu bayithole

Imithi yomdabu minengi njalo yelapha izifo ezitshiyeneyo. Eminye kungaba yizithelo zakhona ezelaphayo, eminye kungaba ngamahlamvu, eminye kungabe kungamaxolo ayelaphayo.

Umuthi uyelapha izifo ezinengi ezitshiyeneyo ungasebenzisa amahlamvu, ungasebenzisa amaxolo, ungasebenzisa isithelo saso ukuze umzimba uqine njalo welapheke.

Umuthi womdabu uyaqinisa imizimba yabantu. Kuyatholakala amavithamini kumithi yomdabu kanye lokunye okulaphayo ngcono ukuze abantu baqine emzimbeni.

Umuthi wesintu usuyenziwa ufakwe emabhodleni omunye uyabe ulecolour kumbe umbala oluhlaza omunye ulombala oyibrown omunye olombala oyiwhite.

Ithaphuli liyancedisa kuba mama lapho besesikhathini lisebenza kuhle ukuze omama benga cini be ngcolisa izigqoko liyatholaka emafamasi, emaklinika kumbe ezitolo.

I oreji thiye esetshenziswayo ukunathwa lamagalikhi, lejinja efakwa eceleni ukuze ithiye yakhona ibe mnandi ivume ukwelapha okusemzimbeni yabantu.

Imithi yesintu iyathandwa ngabanengi ivela ezihlahleni, emaxolweni azo empandeni zakhona kumbe emahlamvini. Abantu bawuthanda bawusebenzisa njalo baqine masinyane emzimbeni.

Imithi yesintu iyanceda abantu. Amahlamvu akhona ayacholwa ahlanganiswe lempande ukuze izifo ezisemzimbeni yabantu zelapheke kuhle ngendlela efaneleyo.

Umuthi womdabo iyasiza abantu abanengi ezikhathini ezinengi yiwo osuthenjiwe ngabantu ngoba utholakala masinyane njalo lula njalo ugcineka kuhle

Amapintshisi ayancedisa ukwelapha ezinye zemikhuhlane etholakala emzimbeni womuntu, njalo angadliwa, avikele umuntu, kweminye imikhuhlane, engamehlela.

Imithi yesintu iyayenza ishampoo, ishampoo iyagcotshwa enweleni ukuze zihlale zihlanzekile igcekeza yonke iphume zihlale zibukeka zihlanzekile abantu bazikhwabithe emphakathini.

I aloe lips iyenza amalips abe soft ahlambuzeke Abe mahle agcotshwa ekuseni lantambama

Amahlamvu emithi yesintu ayasetshenziswa ukulapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni angaxwathisa angahlafunwa njalo lamaxolo ezihlahla ancedisa ukuthi alaphe isifo esikhona emzimbeni.

Iserum ngeyoku ngcoba ijwabu iskin ukuthi sibe butshelezi sihlambuluke sihlambuluke sibe butshelezi emphakathini zithandwa ngabantu abanengi

Imithi yesintu iyanceda ukulapha izifo emzimbeni yabantu, kungaba yizithelo zesihlahla leso, kungaba ngamahlamvu, kungaba ngamaxolo, kungaxhwathiswa kumbe kudliwe kunjalo.

Imizi yindawo lapho okuhlala khona abantu kumbe kungaba butshani obusetshenziswayo ukulapha imikhuhlane ethile emzimbeni yabantu ngendlela ezitshiyeneyo.

Umuthi wokulapha owesintu uyelapha uyathandwa ngabantu abanengi ngoba uyancedisa kahle emzimbeni njalo uyelapha masinyane umuntu asile ayenelise ukwenza imsebenzi yakhe yansukuzonke

Minengi imithi yesintu etholakalayo encedisa abantu ukulapha. Kungaba ngamazinyo, kungaba yisisu, kungaba likhanda, loba kungaba yini emzimbeni jikelele. Iyalapha njalo abantu basile.

Umithi ulapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu njalo usebenza ngendlela ezitshiyeneyo langezilinganiso ezitshiyeneyo omunye ubotshwe ngentambo omunye.

Amaluba aluhlaza acecisile phandle umduli olomnyango ovalwe ngesivalo esiyi blue. Umduli awuplastwanga.

Ukuhlanganisa ijinja iorentshi kumbe ilemoni kuyancedisa kakhulu ukulapha ukukhwehlela, ukulapha iflue kanye lekhanda kumbe isisu esibuhlungu.

Imithi yesintu iyancedisa abantu kakhulu amahlamvu akhona ayelapha ayacholwa afakwe embodleleni encane ukuze ehlale ehlanzekile kuhle.

Lezinsuku ikhona imithi esilungiswa ngabantu ihlanzeke icine isiyatholakala emafamasi ngokusemthethweni ingafakwa ezimbodleleni kusiya ngesipimo sayo.

Umuthi wesintu umnengi uyatholakala indawo ezinkulu njalo ezinengi abantu bayancediseka kakhulu ngawo umuthi lo izikhathi ezinengi.

Abantu bayahamba bayezidingela imithi yesintu kungaba segangeni kungaba seduze lekhaya iyatholakala ngobunengi abantu bancediseke bengela hlupho ngemithi.

Amahlamvu emithi yesintu ayelapha izihlahla ezitshiyeneyo siyancedisa ukulapha izifo etshiyeneyo kungaba ngamaxolo kumbe zimpande kuyaxhwathiswa kumbe kungaxhwathiswa.

izilimo ziluhlaza zisagcwele amanzi amanengi awenza zibe luhlaza zinengi zinhle ziyabukeka ziyajabulisa umuntu ozihambelayo ngoba ziluhlaza

Ichena liyancedisa ukulapha umkhuhlane wenkukhu njalo labantu bayancediswa yilo ukulapha isisu nxa sithe saba buhlungu kancane.

Imithi yesintu iyelapha amahlamvu akhona ayalapha impande zakhona ziyalapha eminye yakhona ilapha ngokudliwa kumbe icholwe ifakwe elambazini.

Imithi yesintu iyatholakala endaweni ezinengi egangeni. Amahlamvu ayo ayacholwa afakwe epholijini ukuze kulatshwe izifo ezithile emzimbeni.

Imithi yesintu iyatholakala ezimbhodleleni ezinkulu lezincane eziphakathi laphakathi , iyekuhlaniswa yimibala yakhona , eminye ingabaluhlaza eminye ibeyibrown eminye ibemhlophe eminye ibemnyama

Imithi yesintu iyelapha umuntu asile. Kungasetshenziswa izithelo, amahlamvu, amaxolo. Konke kungayenza umuntu azizwe esengcono emzimbeni.

Iyimihlobo eminengi imithi yesintu njalo iyalapha izifo ezinengi emzimbeni yabantu kungakhathalekile ukuthi yisifo bani. Kuvamile ukuthi abantu abanengi bayisebenzise

Amaluba lawo ayasetshenziswa ayelapha.

Umuthi womdabu uwelapha kakhulu emzimbeni uwelapha abantu uwelapha izifuyo ngokuqwathiswa kumbe ngokufakwa emanzini nje kunathwe amanzi akhona ayelaphe

Imithi yesintu iyafakwa emagabheni amakhulu, aphakathi la phakathi, ukuze abantu benelise ukuthola usizo kiyo. Itshiyene imithi yesintu langombala.

Ibhobola liyadliwa kudliwa amahlamvu njalo liyaba lezithelo esizithi ngamakhomane, athandwa ngabantu abanengi wona adliwa elochago njalo ayasuthisa abantu.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezinengi ezitshiyeneyo, iyasebenza ingamaxolo kumbe ingamahlamvu, iyacholwa kumbe ixhwathiswe ifakwe ekudleni kumbe inathwe.

Izilimo zinengi iavocado, amacarrot, ama aphula, amabanana, amaorange. Kuyayakha imzimba, kuthandwa ngabantu abanengi kanye lamakhabe.

Imithi yesintu iyelapha amahlamvu ayacholwa, amaxolo ayaxhwathiswa umuntu anathe kanye lempande ngesilinganiso esilingeneyo.

Umuthi wesintu uyelapha amahlamvu akhona ayacholwa abekwe egabheni elihlanzekileyo abe lesilinganiso esithile esokulapha umkhuhlane othile emzimbeni womuntu

Ibhobola liyathandwa ngabantu abanengi. Amahlamvu alo ayadliwa ukuze alaphe okuthile emzimbeni. Ayaqinisa umzimba. Ayenza umuntu ehlale ekhuthalela ukudla skhathi sonke.